Ispporttiya xeellana woykko be'ana biida asay xeelliyo woykko be'iyo ispporttiya be'idi wurssoogaappe guyyiyan daro marccuwa kessidi yaana danddayees. Ha marccoy aybaa maaddana dandday?

Dumma dumma asay ba de'uwassi maadduwa demmnanssi woykko ba de'uwaa giigissanassi oottiyo oosoy de'ees. Ha oosuwa giddon guutta woykko gita giidi shakkana danddayiyo oosoy de"i?

Alleeqo miishshata asay daroto go'ettes. Ha alleeqo miishshati keettaa, hara dumma dumma heeraa moottaa alleqissana danddayiyabata. Ha alleqissana danddayiyabati ayibe ayibe?

Keettaa mittaappenne hara dumma dummabaappe keexxana danddayeettees. Gidoppe attin de'iyo keettaa suure puulayidi dumma dummabaa go'ttada danddayettees. Eta naa"aa gidduwa dummayiyabay aybee?

So gidon asay go'ettiyo miishshatti mittappe hara dumma dumma zamanna gidiyaabatun geliddi merettana dandayosonna. Ha miishshatta shaakidi yootitte.

Parkke giddon de'iya asay xeellanawu yeemoyiya daro kare medoosati de'oosona. Hegeetuppe issoy Gaammuwa gidees. Ikka wolqqaama. Haray qassi so mehetuppe maaduwa immiyageetikka de'oosona. Ane eta yootite.

Darkko heeran tokettiya doozzati ataakilttiyaa gidikko qassikka etappe xoqqu giidi de"iyaageeti mittaa ayfiyaa gidoosona. Ane eta naa'aa go'aa shaakkidi yootite.

Issi oosuwaassi dendduwa medhdhidi oottana kosheettees, denddoy de'iyo oosoy wolqqaaranne ayfiyaara deiyagaa gidees. Hagaa erissanawu ayba go'etana koshi?

Issippetwttan oottiyo oosuwassi hayyottidi denddanaassi dere asay maaddees. So asay barkka denddidi oottiyo oosuwan minnidi de'anaassi maaddees. Ha naa"aa giddon eta shaakkiyabay aybee?

Issi asi siyibeenna haasayaa woykko siyanawu bessiyo oduwa odiyogee oduwa geetettees. Ha oduwa odanaassi maaddiya miishshati awuugeeta gidanawu danddayiyonaa?

Darkko atakiltte gidiyaage asa naatussi qumatettaw maaddiyaage de'ees. Darottoo ha maaddetiyo qumatuppe issoy awuga gidana dandday?

Issi asi adussa ogiya biikko i biido sohuwan ba huuphiya shemppisanassi harasaa biidi xomoosana danddayees, ha huuphiya shemppisiyassay ay malata gidiyoonaa?

Asaa naati keetta keexiyo wode mittaa go'ettidi keexiyo keettaynne shuchchaa hara dumma dummabatta go'ettidi keexiyoo keettay de'es. Etta na'appe daro puula imiyaage awugge?

Issi asi ba keettaa woykko ba heeraa puulayanaassi danddayees, he asi puulayanssi go'ettiyo miishshattikka de'oosona. Etikka qassi ayba aybaa gidana danddayiyona?

Issi asi ba hagaazuwan wogga woyikko xoqqa sohuwaa gakkiyo wode kase awu hegaa gaasuwaassi baaso gididasay qofettana danddayes. Hagaa aybin erana danddayiyo?

Attuma asaa gidin macca asaa gidin ba huuphiya puulayidi loyttidi oyqqana danddayees. A puulayanaassi go'ettiyobati aybaa aybaa gidana danddayiyonaa?

Pappayiya, burttukkaaniya, loomiya malatiyabati de'oosona. Etikka mittaa ayfiya giddoosona. Haray qassi santtaa hara hara dummabatikka de'oosona. Hageeta awa awa heeran demmiyo?

Qibaatiya malatiyabati hara asay ba de'uwan go'ettiyobati de'oosona. Etakka qassi nu demmiyoy wodee ehidobaa go'ettiyogaana. Ha wodee ehidobay ayibee?

Tiraspporttenne kaamee asaa naatussi daro go'aa immees. Immiyoo go"attikka asaa naatussi daro maaduwara oykettidaageta gidoosona. Ha maadoti aybee aybee?

Zal"iya asaynne hara oosuwaa oottiya asay Toophiya giddon de'ees. Ha hara oosuwa ootriyanne zal"iyaa asappe daro marccuwaa demmana danddayyiyaage awuge?

Puulattidinne lo'idi asay xeellanawu yeemottoyobati alleequwa gidoosona. Ha alleequwa asay dumma dumma sohuwan go'ettana danddayees. Go'ettana danddayiya sohotikka ayibaa ayibaa gidiyonaa?

Kattatettawunne dumma dumma xaletettawu maaddiya mittaa ayifeti de'oosona. Hegeetuppekka amaridaageeta yootite. Qassikka atakiltteti darkko heeran maaddiyageeti de'oosona. Etikka ayibee ayibee?

Asay coratiddi issippe maayetiyoogan biittaa ayssiya asaa doorosona. Ha biittaa ayssiya asaa doorido asay so asa giddoppe issuwaa gidees. Gidoshin so asa gidiyooga aybbin eriyo?

Adussa ogiya biidi asay ba huuphiya shemppissana danddayees. Ha shemppissana danddayiyo sohoti awa heeran de'ana danddayiyonaa?

Wolayitta giddon daro baahilawe xaleti de'oosona. Etikka qassi aakime keettaa biidi ekkiyo xaliyappe dummatoosona. Eta dummayiyabay ayba gidana dandayi?

Oosuwan guutti giti baa. Ubba oossoykka lagge gidiyoogaa ereettes. Ha oosuwa qommotuppe ane amaridaageeta qonccissite.

Wolaytta giddon daro asay ba keettaa ba naata goshshaa oosuwan ayssees. Hara oosuwa ootiya asaappe goshshaa ootiya asaa dummayiyabay aybee?

Asaa kushiyan woykko qooriyan wottiyo phooliyanne alleeqo gididabati de'oosona. Hageeti qassi ayiban gelidi giigana danddayiyona?

So aawaappe aayeeppe daro naati laattiyobay de'ees. Heggaappekka issoy haggaazaa gidana danddayees. Lo'o haggaazzaa gidikko lo'obaa laattes. Iitaa gidikko iitaa laattes. Mati lo'oy ayigee?

Wolaytta gidoppe haakkidi hara haaho sohuwa biidi kare medoossati de'iyo heeraa biidi ba huuphiya shemppissana danddayees. Ha sohuwa ayiba giidi xeesana danddayiyo?

Shukkaare, donoy, boynay daro qommo kattati de'oosona. Etikka qassi asaa naatussi daro wolqqaa immana danddayoosona. Etakka qassi nu darotoo demmanawu danddayiyo heeray awugee?

Macca gidikko adussan dichchidi attuma gidikko qanttan qanxxissidi asaa mattumaa shaakkanaassi maaddiyagaa gides. Hagaa qassi nuuni xeelliyo wode waatidi puulayidi oyikkana danddayiyoo?

Attuma gidin macca gidin ba huuphiya giggissidinne puulaydi oykkana danddayees. Ha puulayanaassinne giggissanaassi go'ettiyo miishshati ayba ayba gidiyona?

Toophphiya giddon asay darobaassi kaamiya woykko traspporttiya go'ettees. Ha go'ettiyo kaamee woykko traspporttiya miishshay aybippe oosettana danddayi?

Wolqqaama gidida asay yaynniyonne bonchchiyo wogay wolaytta giddon de'ees. Qassikka ha wogaassi go'ettiyo kushe hiillaappe giigidabati de'oosona. Hegeetikka aybee? Aybee?

Maayiyo maayuwanne xeellanawu lo'iya dumma dumma buqurati tophphiya giddon de'oosona. Hegeetuppekka ane amaridaageeta eta leemisuwara qonccissite.

Toophphiya giddon daro asay haasayaa woyikko eraa biillaa gidana dandayiya haasayatu qommotuppe issuwa gides. Ha haasayay daroto maaadettiyoy asay go'ettiyoy awugaa heerane?

Wolayitta ambbaa giddon daro yaynetida yettaa qommoti de'oosona. Hagetuppe asay daroto baala wode go'ettiyogee de'ees. Ane he yettaa qommuwa odite.

Dumma dumma luxetta maaddiyaa maxaaafay, hagaazassi maaddiyaa maxaafay de'ees. Ha naa"u maxaafatu gidduwan de'iyaa eta naa"a dummayiyaabay aybba gidana dandday?

Issi heran asay essido iddiriya giddon kaalettiya asati etawu aawatettay imettin dummatidi de'oosona. Ha asatu kaaletoy etaara de'iya asatuppe eta dummayiyoy ayibiinee?

Wolaitta giddon daro oddiyodenne beiyode loiyabatti deoosona. Hageetikka assay biidi beiyode daro miishshaa gelissana dandayoosona. He sohotuppe issuwa yoota.

Hagazzo heeraa zuure pittidinne quccidi puulayana koshshees. Hegekka qassi daro ciishshara de'iyaa doozaa tokkiyoogan hara harabata go"erriyoogana. Hagee aybissi koshshide yootite?

Doozatti asa naatussi daro go'aa immoosona ettikka qummattetawukka dumma dummabawu maadosona. Ha qummattetawu maadiyaa doozatti aybaa aybaa gidiyoona?

Wolqqama woykko dere woykko asay nashshiyo ooso xekka gakkida asassi koyro baaso gidiya oosoy guutta ooso gidana danddaayees. Ha guutta oosuwa aybban aybban qonccissiyo?

So giddon de'iya dumma dumma asayi ba oosuwa oottanawu goshshaa goyyanawu kattaa kattanawu go'ettiyo miishshati de'oosona. Ha miishshati kushiyan oosettidabeeyye dumma dumma industturiyan gelidi oosettiyaba gidiyonaa.

Beni wogaa buqurati dumma dumma asaa keettan keettan de'oosona. Ha buqurati qassi ha"i wodee ehiido zammaanabatuppe aybin dummatiyonaa?

Oosuwa azalenaan minidda oottida asay ba de'uwa ayssana danddayees. Oosuwa oottanaassi issi asassi koshiyabay ayba ayba gidana danddayi?

So medoosati qummatettaw maaddiyageeta gidikko kare medoosatikka de'oosona. Eta giddoppekka xaletettaw woykko qumatettaw maaddiyageeti de'oosona. Ane he medoosata qonccissite.

Wolaytta Sooddo yunbburshiya luxetta keetta malatiya ayyo a meray de'ees woykko xuufiyan qoncciyoobay de'ees. Ha qonccisidooba ane taassi yootite.

Wolayttan asay siyyanaw hayttan lo"iya cenggurssaara lo"idi giigida yettay de'ees. Ha yettaa daro wode asay go"ettiyo awude gidi ane qopidi yootite.

Na'aa gidin cimaa gidin gasttaa gidin yelegaa gidin ba de"uwaa loyttanawunne maarayanawu suure oosuwa oottana besses. Ha oosuwa qommoti aybe aybee?

Erettidanne giigida lo'iya puulaara de'iya bay keettaa bollan wottanaassi giigissiyobay parniichchiya gidana danddayees. Ha parniichchee ayiban go'ettidi giigiyabe?

Deretettan dola meretati de'oosona. Hegeetikka haattaa, mittaa hegaadankka dumma dummabati de'oosona. Eta qassi heeran de'iya asay loyttidi kabboyidi naagana koshshees. Eta naagiyo ogeti aybata gidiyonaa?

Caammaa maayuwa hara dumma dumma oorattabata giigisanaassi go"ettiyoy maashiiniyaa geetettees. Ha maashiinee beettiyoy ganddaa heeraaneeye ambbaa heeraanee?

Toophphiya giddon daro taarikkebatun eretabati de'oosona. Hageetikka qassi awa awa heeran beetrana danddayiyona? Ane eti beettiyo sohuwa qonccsssidi yoottite.

Kushe hiillappe oosettidabay soon asay oottanaassi daro go'aa immees. Ha go'aa immiya kushe hiillaappe oosettida miishshati aybe aybee?

Issi asi keehippe luxanchcha asa woykko bilanchcha asa gidanaassi koshshiyabati de'oosona. Ha koshshiyabata dumma dumma ogiyan go'ettana danddayes. Koshshiyabatikka ayibe ayibe?

Supper markeettiyaa giddon eqqidi asaassi bayzziya asi darotoo gaxi kiyidi hemettiyo wode awu gedee geellattes. Hagee ayssi hanide?

Asay luxettaa heeran woyikko dumma dumma sohuwan xaafuwaassi maaddiya miishshaa go"ettes. Hagetuppekka asay darotoo xaafanawu go"ettiyoo miishshay awugaa gidana danddayi? Ane yootite.

Ambba heeran corattidi tukke keettatinne kattaa keettati de'oosona. Ayssi gandda heeran de'ibookona? Ane hagassi gaaso gidiyaaba odite.

Cora asay issippe shiiqidi bantta heeran moorettidabaa giigissoosona. Cora asaa dere asaa geettes. So asay qassi bantta giddon issippe zorettidi issi keettan de'oosona. So asaagaappenne dere asaagaappe dummatettay awuge?

Luxetta keettan dumma dumma maxaafati de'oosona. Ha maxaafati luxetta keettaa kanchchiyan beettana danddatiyonayye? Hara sohuwankka beetiyoona?

Wolayitta ambban heeraa woykko moottaa sarotettaa naagissiya keehi wolqqaama asrotettaa naagissiyage de'es. Ha sarotettaa naagissiyagee asaa issippetettaa minttana danddayees. Sarotettaa naagissiyagaa woyigana danddayiyo?

Luxetta luxida asay darobaw maaddees. Ikka qassi asa ayssiyoogan, deriyaa ayssiyoogana maaddees. Ha luxetta luxettanassi koshiyaabati aybba aybba gidiyoona?

Asay ba heeraa loyttidinne puulayanaassi maaddiya dumma dumma alleeqobati de'oosona. Ha alleeqobati ayba ayba gidana danddayiyonaa? Etikka qassi aybippe merettidonaa?

Kushe hiilanchcha gidida asi daro eranchcja gidees. Ikka qassi oottiyo oosoykka lo"onne upayssiya ooso gidees. Ha kushee oosuwa oosetida buqurati lo"iyageeta etakka qassi ane yootite.

Cora asay hara sohuwappe shammanawu woykko ekkanawu baanawu dosenna. Ha supper markkeetiya giyogaakko biidi shammana mala koyyees. Ha sohoy ayssi hegaa keesaa koshshidee?

Ammanuwa kaallidinne suure ogiya hemettida asay asaa giddon sarotettaanne siiqotaa medhdhana danddayees. Ha asaa hara asaappe dummayiyabay aybee?

Lo'o eraa biillayinne cinccatettay de'iyo asay politikaa giddo gelidi sure haasayaa haasayaa danddayees. Ha haasayay darotoo polettiyo Heeray awee?

Goshshanchchati goshshaa goyidi ayba murutaa demmanawu danddayiyona? Qassi goshshaappe beetiya murutay aybee aybee?

Issi biittaa oonatetta qoncciyabay banddiraa gettettees, wolaytta dalgga banddiray ayba ayba meraa ba giddon oykki uttidee?

Cora qommo gidida doozati de'oosona. Eta giddoppe daro gidiyageeti xaletettawu maaddoosona, uloy sakkiyode go'ettiyo doozaaa qommoy de'ees ane he doozaa qommuwa yoota.

Toophphiya biittiyo hara biittaappe dummaayiya iyoo I malaattay de'ees. Ha malaatatikka ha malaatattikka aygeeta aygeeta giddanawu danddayiyooa?

Ispporttiyaa oosoy Toophphiyaa giddon daro marccuwa gelissana danddayees. Ha ispporttiyaa oottiya asaassi koshshiyaabay ayba ayba gidana danddayi?

Attuma gidin macca gidin ba huuphiya loyttanassi woykko puulayanassi go"ettiyo hara dumma miishshati de'oosona. Ba kushiya gidin ba tohuwa gidin harabaa gujidi loyttitoobati de'oosona. Heheetuppe ane amaridaageeti oone?

Darottoo asay kaamiyanne trspporttiyaa go'ettees. Ha go'ettiyo kaameenne trspporttiyaa miishshay ubbatoo issi mala gidana danddayi? Ane tawu qonccissidi yottite.

Darottoo asay uyyidi de'iyo tukkee ayfe tukkiyaa gidees. A maadoykka asay huuphiyaa pashkki oottanadan maaddees. Hegadankka asay darottoo maadettiyo kattaa daruwaa asa bolla kooliyaaga giddana danddayees. Ane hegetuppe qonccissidi yoottite.

Heeraa geeshshidinne puullayidi quccidi wottiyogee daro go'aa immees. Ha go'atuppee issoy harggiyappe nangettana koshshees. Ha qucciyobatti eta diggiyo miishshati ayba gidiyoona?

Kattaa miiddi kallida asay he sohuwaarakka tukkiya uyana danddayees. Tukkiya uyiyo saate daroto ba huuphiya shemppisses shin ha sohuwaa nu daroto awun demmiyo?

Lo"onne iita gidiya zoretii doosona woykko haasayati doosona. Ha naa"aakka siyiyo wode asaa na'ay bana ashshiyanne lo'o ogiya efiyasaa baana danddayees. Ha haasayaa aattiyabay aybee?

Shuchca heeratun de'iya asati darotoo seeraa nangissiyaageeta gidoosona. Etikka maayyiyo maayuwa meray ayigga malati?

Wodee ehiidonne zammaana asaa naatu de'uwara biya oorattabati de'oosona. Etikka qassi asaa naatussi daro go'aa, maaduwa immoosona. Etappe ane issuwa yootite.

Dere asay shiiqidi issi heeraa sarotettaa nangissiya asaa giigissana danddayoosona. Ha sarotettaa nangissiya asay issi so asappe beettes. Ha ogiyaa waatidi go"ettiyo?

Kushe hiilaan oottiyo oosotti urqqappe medhdhiyooganne hara qassi mashiniyaan yeegidi medhiyoogetikka, daddiyoogeetikka dumma dummaabati de'oosona. Hageetu giddoppe wogassi go"iyaage awuge?

Luxetta kewttan go"ettito maxaafatikka hara sohuwan go"ettiyo maxaafati de'oosona. Luxetta keettan de'iyaa maxaafati daro eraa demmanawunne eranchcha asa gidanaw go"ertiyooga gidishin hara sohuwan de'iya maxaaafati aybbaw maaddiyyona?

Issi asi ba huuphiya ba hara sohotakka puulayanaw go"ettiyoobati de'oosona. Ha puulayanaw go"ettiyoobati aybban gelidi oosetiyoona?

Maattatettawunne ashotettawu maaddiya medoosati doosona. Qassikka hara xomoosuwawu biidi biraa gelissiyo medoosatikka doosona. Ane eta naa"aa shaakkidi yootite.

Tukke keettaa oottana koyyiya asayinne katta keetta oottana koyyiya asay darotoo go'ettana danddayiyo sohoy des. Ha sohoyikka ambbaa gidana danddayiiyye ganddaa gidana danddayi?

Goshshaa oosuwa oottidi de'iya asay daro marccuwa demmana danddayees. Ha goshshaa oosuwa oottanaassi maaddiya buqurati woykko miishshati ayba ayba gidiyonaa?

Asay xuufiyan ba erissuwa erissana danddayees. Qassikka hara carkko naqashshankka erissana danddayees. Eta naa"a giddoppe erissuwassi suure go"iyaage awuga giddana dandday?

Toophphiyaa giddon dumma dumma bandira qommotti de'ossona. Ha bandira qommottikka etta sohuwaa sohuwaa onattetta qoncissosana. Anne etta giddoppe na'aa gidiyaagetta yoottite?

Mal'iya kattay de'iyo katta keettaa darotto asay coratidi gelees. Hegaadankka tukkiya keettaa coratidi gelees. Ha sohuwa koyrottidi aybin erana danddayiyona?

Lo"o tamaridi demmena eraa demmanaw maaddiya hara xuufiyaara de'iyaabati doosona. Hegetu giddonkka maxaafaanne gazeexa geetees. Eta naa"a giddon dummatettay aynne?

Ta erinkka ushshaa darotoo go'ettiya asay attuma asaa gides. Macca asay ayissi go'ettenne? Eta diggiyabay ayibaa gidana danddayi ane yootite.

De'iyo keettaa giyogee asay puulayddinne de'anaassi giggissiyogaa gidishin keettaa giidi xeessiyo keettay dumma dumma sohuwan coo giidi giggissennan keexxiyo keettaa hageetuppe dummatettay aybee?

Dumma dumma ammanuwa merati de'oosona. Etikka qassi ba de'iyo keettan keettan dummatoodona. Etakka qassi erana danddayiyo ogee ayige?

Wolayttappe denddidi asay honxxoxo gakkanawu bees. Ha honxxoxon de'iyaabay asa ay keessa yeemoy? Ha yeemoyiyabatikka aybbe?

Luxetta asay luxiyo keetta kanchchiyan gidennan diishin hara sohuwankka luxana danddayees. Ha luxetta demmiyo oggee luxetta keettappe dummatiyaage awugaa gidana dandday?

Oosuwa ootana koyyida asay ba goshsha erissana danddayees. Ha asi darotoo erissanaw go"ettiyo oge awugaa gidii?

Ushsha daroto uyyiya asati bantta oosuwa oottidi woykko daafuridi simmiyo wode uyyoosona. Ha ushsha giddon asaa mattoyiya ushshati aybba aybba gidiyoona?

Wolaytta giddon Arakka ambbaan de'iya zanaqqaassi lo"iddanne giiggida sohoy de'ees, ha sohuwa a sunttaara gattidi qonccissite.

Toophphiya giddon de'iya dere deretettaa asaadan A wogaa qonccissiya dumma dumma buquray de'ees. Ha buquray waatidi naagidi oyqqanawu danddayiyo nuuni?

Asaa naatussi daro qummatettawu maadiya mittaa ayfeti doosona. Qassikka ataakkiltiya gettetiyageeti de'oosona. Eta naa"aa shaakkidi yaattite.

Xaliya qommoti naa"a gidana danddayoosona. Aakime keettaa biidi demmiyo xaleenne son go'ettiyo xaleti de'oosona. Ha naa"aa giddoppe awugee daro go'aa immii?

Daro maayuwa giggisiya, haattaa giggisiya dumma dummaba giggisiya mashshineti de'oosona. Ha maashshineti ganddaa heeraaneye ambbaa heeranne eti beettiyoy?

Biitta woykko heeraa puulayanawunne issi keettaa yuushshuwan tokketidi he keettassi lo"otette immanawu danddayiyay dooza gidees Ha doozay hara maaduwa immana dandday?

Wolaytta woga maayotuppe issuwaa gidiyagee dungguzaa gides. Ha wogaa maayoyi kushe hiillaappe oosettidaagaa gidiyo wode I oosettido dumma dumma miishshati de'oosona. Ane ha miishshata yootite?

Daro asay kushee hiila go"ettidii ba de'uwaa ayssana danddayees. Ha kushee hiilati qassi asa naatussi daroba maaddoosona. Woga wode maayyiyo maayoykka kushe hiilappe oosettees. Hara dummabati aybba aybba gidana danddayoyona

Daro asay xuufiyaan, misiliyan, daro hara maxaafata nababbiyoogan era demmana danddayees. Ha eraa demmiyo ogeta nu darotoo demmanaw danddayiyo sohoy awugee?

Mattoyiyaa ushshaynne mattoyenna ushshay de'ees. Darotto asay go'ettidi de'iyoo ushshay mattoyiyagga gidiye mattoyennagga gidi? Anne shaakidi yoottitte.

Tophphiya giddon dumma dumma zal'iya qommoti de'oosona. Hageetuppekka daro marccuwa asay demmana danddayiyo zal'e qommoy awugaa gidana danddayi?

Dumma dumma puulayiya miishshati de'oosona. Ha miishshati darotoo beettiyo sohoy ganddaa heeraa gidana danddayiiyye ambbaa heeraa gidana danddayi? Ane qonccissiyogan yootite.

Xeellidi asay hagee ayiba lo'ii! Giyogaa keenaa lo'iya caammati de'oosona. Ha caammatikka giigidobati ayibaa ayibaa gidana danddayi? Etikka qassi ayibin gelidi giigiyonaa?

Maxxaafata nabbabbiyogeenne gaazeexa nabbabbiyoogee daro eraa asay demmiyo oge gidana danddayes. Eta naa"aappe darotoo asay go'ettiyoy ayigaa gidana danddayi?

Ammanuwa kallida asay hara asaappe kehanne woykko asa gidana danddayees. Ha gaxaara de'iya asaassi ammanuwaa de'iya asay ayba gidana danddayi?

Doozata puulayidinne kabboyidi etassi koshiyaaba oottidi oykkana koshshees. Hega gidikko etikka daro go"a immoosona. Ane eti immana danddayiyyo go"a aybba gidana dandday?

Son asay uttiyo oyidiya gidin hara hara dummabata gidin so miishshata gidoosona. Ha so miishshati dumma dummabaappe oosettidosona. Eti oosettidobaa qanccissidi yootite.

Wolaytta giddon oosettida oosuwa erissanaassi woykko hassayissanaassi maaddiya buqurati doosona. Ha'i hassayissuwa woykko erissuwa go'ettanawu maaddiya buqurati ayibe eyibe?

Issi asi ooso koyiyaabaa gidikko ba koshshaa kunttanasi erssanawu go'ettiyoo ogetti de'oosona. Heogettuppe anne amardaagetta oditte?

Issi asi ba taarikiya erissana koyyes. Ha asaassi erissanawu go'ettiyo hanotati ayibaa ayibaa gidanawu danddayiyonaa? Ane he hanotata qonccissidi yootite.

Asay bawu harasaa haakkidi biyoogaa xalaalan go'etttiyooba giddenan diishin zal'e miishshakka oykkidi tiranspporttiyan woykko kaammiyan hemetana danddayees. Ha naa'aappe dummatettay aygaa gidana danddayii?

Kushiyaa hiilan giigida lo"iyanne xeelanaw yeemoyyiya buqurati de'oosona. Ha buquratikka qassi wolaytta giddon beertoosona. Ane eta sunttaara qonccissite.

Ganddaa heeran de'iyaa shuchchan kaalettiya waanna gidida aawatettay de"iyo asay de'ees. Ha asay ba aawatettaa kiyana danddayiyo ogeti aybee?

So giddon son asayi uttanawu maaddiya oydiya zinn'anawu maaddiya alggaa hegaadan hegaadan hara dummabata giigissiya wodee ehiido miishshayi de'es. Ha miishshayi awa heeran darotoo beettii?

Issi asi zal"iya zal"idi ba de'uwa giigissidi ba heeran, ba moottan issippetettan daanawu danddayees. Ha zal"iya zal"iya asaassi ay keesa marccoy beettana danddayi?

Wolaytta keettaa woykko maatappenne mittappe oosettida keettaynne hara dumma dummabatuppe oosettida keettay de'ees. Ha keettaa oottanassi daro marccuwaa koshshiyaagee awugee?

Puutuwappe oosetidda bootta gidida qamissenne naxalay daro lo"essi. Ha maayyoy woga maayyotuppe issuwaa. Aakka qassi maayyiyo ay wodiyaanne?

Mayuwa caammaa zal'idi daro marccuwan demmeettes. Ha marccuwa ayiba ogiyan suure go'ettana denddayiyakkonne go'ettiyo ogetuppe qonccissidi yootite.

Dorssaa, deeshshaa hegaadankka booraa, miizzaa gidiyaageeti so medoosata gidoosona. Hegaadankka dumma dumma kare medoosatikka de"oosona. Eta giddo dummatettaa shaakkidi yootite.

Mittaa, maataa harabata gidinkka asay heeran de"iyo gishshawu naagana koshshees. Mittay maatay meretettaa gidiyaaba gidikko heeran de"iyaa asay A maadettana danddayees. I maaddiyo ogetikka ayba gidana danddayiyoonaa?

Daro wode seeraa naagissiya asati gandaa heeraappe ambaa heeran corattana dandayoosona. Hagaassi gaaso gidiyaabay ayibaa gidana dandayi?

Puulanne payya gidida wolqaama miishshaa shammiyo sohoy de'es. Ha sohoyikka qassi hara sohuwaappe dummatiyoy miishshaa guuttaa ekkiyogaana. Ha sohuwa demmana dandayiyoy awaanee?

Luxetta keettaa biyo wode luxissiyaageenne luxiyaageeti de'oosona. Ha luxiyaagetuppenne luxissiyaageetuppe eta giddon dummayiya hanotati aybee aybee?

Issi asi wogga woykko gooba lo"o sohuwaa gakkidi ba oosuwa oottiyo wode he asassi waanna ooso baaso gidiyaage de'ees. Ha ooso baaso waati go"etiko lo"o sohuwa gakkana dandday?

Lo"uwakka iittaakka shaakkidi asay eranaassi maadiya cenggurssa gidiyagee oduwa gidana danddayees. Ha oduwa demmiyo ogetuppe issoy de'ees, ane akka oddite.

Kattaa kattanawu tukkiya essanawu hara dumma dummabaa oottanaassi kushe hiillan giigidabay daruwa maaddees. Ha giigida miishshati aygeetee?

Attuma asa gidin macca asa gidin luxettaa luxana koshshees. Luxettaa luxiyo wode suure ogiyan go"ettana koshshees. Ha luxettaassi maado gidiyaabati aybee aybee?

Daro yaayinettidanne nashshettida ispportte qommotti de'ossona ettika tohuwagakka woykko kushshiyagakka giddana dandayoosona. Daro bagga yayinettiyage aawugee?

Attuma naata giddikko ba huuphiya suure qanxxissidi wottana koshshees, macca naata gidikko suure dooqissidi wottanawu bessees, ha naa'aa giddon de'iya dummatettay aybee?

Wolaytta ambbaa giddon daro ooso baaso gidiyageeti de'oosona. Ha ooso baaso gidiyageeti aybaa aybaa gidiyonaa? Etakka qassi asay waatidi go'ettii?

So asaa dere asaappe dummayiyabay de'ees. So asay ba giddon zorettidi issi wolqqaamabaa oottana danddayees. Eta naa"aa dummayiyabay hagaa gidikko dere asay qassi waanana danddayi?

Toophiyaa giddon dumma dumma sunttan sunttetda ammanoti de'oosona. Ha ammanuwaa issuwa issuwappe shaakana danddayiyaabay aybba gidana dandday?

Issi asi dumma hara keettan biidi de'ikko hegee keettaa geetettees. Gidoppe attin ba soon de'iyaba gidikko de'iyo keettaa geetettees. Ha keettaa shaakkana danddayiyo?

Xommoosuwa xommoossana danddayiyo heerati coratidi de'iyo heeray gandaa heeraa gidana danddayiyyiyee ambaa heeraa gidana danddayi ane qonccissiyogan yoottite.

Wodee ehiido zammaanabaa go'ettiyogan nu keettaa puulayanaassi oottiyo oosoti de'oosona. Ha oosotuppe issoy parniichchiya oosuwa gidikko I nu keettaassi immiyo puulay ay keesee?

Asay dumma dumma sohuwa dumma dumma yettaa yexxees. Yeehuwan yexxiyo yettay dees qaxxaran yexxiyogee de'ees, bullaachchan yexxiyoge de'ees intte eriyo ane bullachcha wode asay pooccammiidi yexxiyo yettaa qommotuppe oddite.

Transportiya go'ettiyoga woyikko kaamiya go'ettiyogan asay ba wodiyan suure woykko lo'o go'ettana danddayees. Hagaassikka waanaba gidiyagee ayiba gidana danddayi?

Eranchchanne bilanchcha asa gidida asi polotikkaa haasaya haasayana danddayees. Ha haasayaa haasayiya asassi immettiya sohoy aybba gidana danddayii?

Toophphiya biittaappe kare biittaa baanaassi traspporttenne hara miishshati de'oosona. Ha miishshay kaamiyappe dummatiyoy aybiinne?

Wogaa pularanne heregan gelliddi pholidinne de'iyaa kettay de'essi ha kettaa gidon wottanna woyko gelisanna dandayiyo mishay awugee?

Duma duma elekitronikke mishatti toohiyaa gidonni de'osona, ettikaa qassai asa natu kanne koshshara oykettiddagetta gidosonna ane ettaka qonccisidi yotittee.

Issi keettan lo'onne puulattida miishshati de'ana danddayoosona. Ha miishshata giigissiya asay kushiyan giigissana danddayi woykko dumma dumma maashinetun giigissana danddayiyonaa?

Gastta gidin na'a gidin luxetta luxana koshshees. Luxettaa luxiyogee darobawu maaddees. Ha luxana koshiya asaassi luxettaassi koshshiyabati aybee aybee?

beni asay issi asassi daro maadduwa imoosona aybbe aybbe giyaaba gidikko issi asassi keexxanaw wolqqay xayyiyaabaa gidikko keexxidi immana danddayoosona. so asay gin barkka hegaa oottana danddayena. eta giddon de'iyaa dummatettay hageyye haraykka de'i?

Gittanne guutta giidi shakkanawu dandayokko ikka qassi oosuwaa, oosoy daro asa minttetesinne ba keetta ayssanadan oottes. Anne oosuwaa qommotuppe na'aa qoncisitte.

Haggaazaa oosoyi hara oosotuppe dummatiyobayi de'es ha haggaazaa oosuwa oottiya asaa hara oosuwa oottiya asaappe dummatiyobayi aybaa gidana danddayii ane qonccissite?

Minnidi bana bonchchissiya oosuwa oottana koshshiyoobati doosona. Hegeekka asay ba de'uwa giigissanawu oottiyo ooso gididashin zal''iyaa aybba qommon go''ettana koshshiyo?

Wodee ehiido zammaana miishshati carkko naqaashsha geetettoosona. Ha carkko naqaashati aybee aybee? Eti immiyo go'aykka aybaa aybaa gidana danddayii?

Bollaa puulatetta immiya mitaa ayfeti de'oosona. Qassikka wolqqaa immiya atakkiltettikka doosona. Eta qommuwa shaakkidi odana danddyeeti?

Bootta naxalaa maayidi ubbayi issippe shiiqidi issi keexettida sohuwa yuuyyi aadhdhidi uttidosona. Ha sohuwa ammanuwa Soho geettes. Ha sohoyi haraagaappe aygan dummatii?

Kuwaasiya kaa'iyosaa biidi xeelliyogan daro hara dumma dummabata xeelliyogan asay ba huuphiya ufayssana danddayees. Ha ufayssiyabati awa heeran daana danddayiyonaa? Ganddaa heeraaneeyye harasaanee?

Erettida kaalettiya aawata giyogeeti cora asaa giddoppe doorettidinne yaynettidi, sabettidi kiyidaageeta. Eti bantta oosuwa wogaa polanawu danddayiyo ogeti aybee?

So giddon oydiya kunttidi dumma dumma xeelanawu lo'iyabaa wottidi keettaa puulayanna koshshees, ha puulayiyo miishshati aybippe aybippe merettiyona? Ereeti?

Haggaaza keettan yexettiya yettayinne wolaytta wogaa baalee gakkiyo wode yexxiyo yettayi dummates. Ane eta giddoppe eta dimmaayiyabayi aybakko odite.

Dere asaa dalgga manttiyaa gaana danddayiyooye? so asaa dalgga manttiyaappe dummayiyaabay eti naa'ati aawati aayeti issippe de'iyoogan dummatoososna. Ane eta naa'aa dummatettaa yoottite.

Asay zal"iyo. cora qommo zal"iya qommoti doosona. Ha zal"iya ay wodiyankka guutta zal"e daro zal"e giidi shaakkana koshshenna. Guuttaa zal"ida asay. daro darajjaa gakkees ha qofaayyo intte immiyo zaaroy ay malee?